Shab n bɛ duuni ka teebuli biraawn kala bɛ bi sunsuuni ka bi zaŋ buuks labtop mini kaap nima n tam dizuɣu Paɣa so ʒɛla zuɣusaa o pointila binshaɣu goon piɛlli zuɣu ka bi zaa lihira paɣa maa yɛla liiga sabunli paɣa so gba zaa ʒi kuɣu zuɣu o zabiri waɣa pala o yaangi zuɣu ka di nyɛ zaɣ piɛla

Shab n bɛ salima bobu shee ka bi shab bɛ tan batibati puuni do so yɛla liiga piɛlli n tam tandi maa zuɣu ka kuɣusi giriin ayi ʒɛla o nyaanga paipu karakara bɛ nimaani ka bi gbubi taha nim bɛ nimaani mashin tutali gba zaa bɛ numaani do so bɛ nimaani o yɛla liiga buluu ka o jinjɛm nyɛ oorɛngi kala

Paɣa so n yɛ liiga buluu ka di booi zaɣ piɛla ka so chinchin o shee ni o bobla bobga ka ŋmahari waagashe o nuuni o pun yihila waagashe maa shɛŋa pa pileet zuɣu ka di tam gbambili piɛlli zuɣu waagashe maa shɛli mii na bɛla silba puuni n tam kurifooti zuɣu boɣati vaulɛt gba zaa ʒɛla o kpaŋa

Teebuli sabinli tooni ka so ʒiya ka bi ŋmaai keek sabinli pa pileet zuɣu ka koins mini kaap gba zaa pa nimaani buuks gba zaa pala nimaa ni ka fulaawa poot tam nimaa ni o gbubila kaap piɛlli ka ti sabinli bɛ di puuni di lan yɛla liiga ka di nyɛ ash

Paɣa so n ʒi teebuli piɛlli tooni n taapiri binyɛra o kompiuta sabinli zuɣu paɣa maa ʒila kuɣu giriin zuɣu ka yɛ neen sabila o gala wooch o nuuni ka Duu maa gooni nyɛ gilaas kaap shɛli tam di zuɣu di nyɛla gilaas ka kopu vaaulɛt gba zaa tamya